Nda palo, nda korom je ɗo ve’iti nda santa tebur. Ɓe ɗo joda haa falo ni wakkati siutare, a wara a joɗa haa do koromje ɗo a siuta.

Ɗa leddeji je ɓe awata ha sare. Ko nandi bana zaitun je ɓe awata ha yonde sare leɗɗe je losi man juɗi judɗi ɓuri pol wayaɗo ledde maini ɗon wo’ina sare goɗɗo sosai.

Nda shago purovicon nda ɗum ɗo ɗo sili be kareje nondi kala kala, ko nandi bana nyebbam sabulu urdi biskit.

Gidan sama mapindire nda nduɗo hawa tati ɓe ɗo waɗi ɗum be jamɗeji nda mahol je wadi kovarin sare mai bo ɗo wadi burɗe burɗe nda fulawa bo ɗo tari ɗum gidan sama ni ɗum nyibalo on je ɓe nyiɓata je alfarma himɓe bo marɓe chede on waɗata ha der.

Ɗo ɓo ɓe ɗo nyona ɗum baf. Ɓe ɗo naftira ha sigugo kurori, ɓe ɗo naftira ɓe mai ha lotugo kare, ɓe ɗo naftira ɓe mai ha nyeɗugo nɗiyam.

Ɗo bo mbeɗi on je be naftirta ha maɓbugo kosam je fulbe amin ɓe ɗo maɓɓira nyamdu fu ngam ta waɗa ndiyam.

Kulaji nonde fere-fere ɓe ɗon naftira be kula ni ha waɗugo nyamdu ha nder ta fewa. To a defi nyiri ma, a timmini, a yida rottugo ngam ta fewa, sai a lowa ha kulaji feunatako.

Ɓiɗɗo gorko ɗo jooɗi waɗa penti, haa get yonnde saare. Penti ni ɗum hunde on, jey to a penti, a wo’inta saare ma. To a laari a viya jotta on ɓe nyiɓi saare, ɗo ɗum ndiyam on, jey vo’inta nokkuure hunde.

Kondo gudaa tati, ɗo yewndi-ndiri bana akwaati. Kondo ni ɓe ɗo waata kare ɓikkoy peetel ha nder maajum ngam kare mai taa wonna, kondo mai ni ɓe ɗon naftira ɗum ha yaadugo danyugo be mai, a waata kare danyugo ma, a yaada asibiti be mai.

Koli ɓiɗɗo debbo do wali ha do tebur be zoɓe guda ɗiɗi, zoɓe ni ɗum hunde on hunde faune on je ɓikkoi watata ha jungo maɓɓe, ngam fauna voda.

Ɓiɓɓe siyaasa ɗon mofti fauni. Ɓe ɗo yeuta haala ngeuta siyaasaji maɓɓe, nda ɓe ɗo ni ɓe ɗo ɓamti kalandaaji, postaaji maɓɓe. Himɓeji ɗon hellana ɓe, ɗon diwa ɗon jala.

Kwaali lekki, lekki nii ɓe ɗon naftira ki ngam to goɗɗo nyawɗo yara heɓa hoynana ɗum ɓanndu mum. Innde lekki may ɗo vinndi "lypstic medicine maama" innde lekki may "daily volvakia". Lekki ɗo valla ha nyawndugo ɓii aadama masin.

Babar fijilde laamu dondoonu, ndaa ɗum ɗo be himɓe jogiraafi .Ndaa mahiji jey naane ka’eeji baleeji mawɗi mawɗi, leɗɗe dibinooje ɗon taari ɗum bana gidan samana ,ba noya ndaa ɗum ɗo.

Unordu ma findiru do dari ha baranda, unordu ni dum nokkure on je a yata una tattasema ,ko a una chitta ma ,ko kuma a loppa baskoje keccum, a sotta gauri ha nder majum, ko a loppa sukorama ,unarduni do mari bote sosai ha kogal de fugo ha sare.

Nyamdu nonde fere-fere, nda hako keccum wakkere, koi wakkere, bana burei wakkere, ɓeɗon siili ɗum taliyana ɗum ɗumena sei allah ɗum laɓani, nda marori, nda kuselji don ve’’iti ɓeɗon lowi nyamdu mai hapilet, ɓeɗon nyama nyamdu ni ngam ittugo welo.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo jogi nyebbam gasa, inde nyebbam mai solmet. Heya sitayel je solmet ni nyebbam on je gasa je anti dandurop, to a ɗo mari dandurop ha hore ma ta, awuji ɗo itta ɗum.

Ɗo bo ɗum ngilngu on ɗaangu ɗo ma findiru ɓe ɗo tawa ngilngu ɗo mo especial wakkati dungu a tawan ha follere, kabije, ayoyo,.

Nda ummatore julbe ɗo dilla julurde. Diga laarugo ni bana hande woni jumɓaare, kowa do fawni. Ɓe ɗo jogi sallaya haa jungo, nda julurde mai himɓe ɗo hebbini.

Ku’eli liɗ lekki. Lekki nasarani ɓe ɗon naftira don haa yarugo ngam ɓii aadama to lati satai yara ngam heɓugo jamu. Nda lekki mai nda inde lekki majum bo ɓe ɗo wati haa kwali, nda ɗum saces-saces.

Restaurans nakure nyamdu, da goddu wari nyamugo o do yoba chede bako o yao joda o nyama sei be wattina moderewol o sutta nyamdu mande fere-fere je o yiɗi to nyami o timmini o yawo nyoɓa pellel fere bo seto a yobi bako a nyama.

Ci’eji mapindiji boɗɗi, ɗon nyiɓi nyiɓi be windoji nonde fere-fere, nda fulawaji don taari ɗum, ha dou mahol mai dou kwanu mai fu leɗɗe ɗo aawi, leggal bana leggal dibinowal, saare ni ɗum nokkure on jei goɗɗo jooɗata kara mutunci mum.

Mashinji ma pindiji ma pindiji, ɓe ɗo naftira be jamɗe ɗo ni ngam waɗugo manufacturin hundeji fere fere, nda ɗiɗo jamɗeji ɗo dari, nda kontena manga ɗo dari ha nokkuwel mai.

Nda hore ɓiɓɓe rooɓe, hore guda nai, ɓe ɗon mori morɗi kala kala, ko moi be kala je mori ,nda ɗum ɗo kowooɗa morɗi mai ko voɗa.

Supa maaket ɓe ɗon soora biskijji, jusji, nyebbanji, sabuluji, kare provison kala-kala, kala ko ayiɗifuu ayaha supa maaket ahosa kondo asupta-asupta to annyummi ayaha adara ayoɓaɓe ceede maɓɓe a vurta.

Mboodi mapindiri mboodi moɗaari .Mboodi moɗaari ɗon moɗa ɓiɓɓe adama be dabbaji fu. Ɗon moɗa goɗɗo wakkati ɓe laari goɗɗo, be fiira ɓe nyabba goɗɗo ɓe taara, ɗum ɓanndu ɓe ɗisa ɗum gi'al ,sey ɓe naaɗa ɓe yewa iye ɓanndu goɗɗo pat ,sey ɓe moɗa goɗɗo. To bana nagge on bo, to ɓe moɗi sey waala haa babal may seyto hoore nagge ɗo ,nyoli yeni sey nga dilla.

Goyva ɓe ɗon nyama goyvani ngam beddu go e'yam ha bandu goyva ni ɗum bibbe ledde je nyamoto dum ɓe ɗo awa ɗum ha sare be ha lambuji.

Nda kontenaji guda ɗidi. Ɓe ɗo nufa gumbe ɗiɗi. Be ɗo wati kare je ɓe naftirta ha sare. Kuje defugo, ɓe ɗo lowi maɓɓi, nda inde mai bo ɗo vindi takki.

Palo wongo ɗo ve’iti, nda Stan je tivi, nda hundeji alfarma ɗo sili, nda wufaji, nda televijin ko woɗa.

Leso, leso ɗon we'iti. Nda ngo ɗo ko woɗa. Ɓe ɗo naftira be leso ni ngam walugo siwta. Ɓe ɗo bangira ɓiɓɓe rowɓe bo ha cuɗi maɓɓe be leso ngam ɓe siwta ha dou mango.

Chaji je toshi je lantarki haɓɓi ɓoggol jungol. Ɓeɗon naftira be toshi ni ngam jaigol hite to nokkure ɗo mari nyimre ta a haski toshi hollate haa ayata na be ɓilla fere ba.

Nɗa leeso. Lesso wo'ongon. goɗo dari wala katifa wala sipirin. Leeso ni beɗo naftira leeso ngam balanɗi ha ɗaumai, ngam valugo siwta. Beɗo bangira bikkoi robe bo be leeso.

Ɓikkon fijotooɓe bol, ɓe ɗo dari bee mauɗo maɓɓe, ndaa ɓe ɗoo ɓe pat ɓe ɗo borni kare bol maɓɓe bee sos bee kambasji maɓɓe, ɓe do dari haa nokkuuwre jei ɓe fijata, daga laarugo ni, ɓe badake fuɗɗugo fijirde maɓɓe.

Ɓingel nywa, nyiwa ni ɗum dabbawa on ma pindi wa nga Allah tagi, hunde on bo marɗum mamaki, kine mako ɗon dasa ha leddi be mai o nyamata ko hosata nyamdu o nyama, be mai o tappata goɗɗo to tonyi mo, nda nopi mako ɗo ɓe’iti bana mbeɗu serugo.

Maacinwa mannga nga ɗon dari ndaa nga ɗo maapindiire .Macin ɓe ɗon naftira haa tappugo, hunde fere fere ,mana ɓe waɗa purodakcon kujeji.

Jirgi maa pindiwa je Eyafos je soja'en je konu. Nga ɗo fiira haa dow dilla. Jirgi mai ɗum transportetion on je fast transportetion bo jirgi ɗo, ɓe ɗo naftira ɗum haa yaakugo himɓe halluɓe ko nandi bana boko haram.

Fulawa ha nder akuati grin nda be chen ɗo tari ɗum, fulawa ni ɗo bo’’ina sare, ɗo bo’’ina gite bo, kala to goɗɗo ɗo lara fulawa fu ɗo vo’ina mɓelndi gitte mako.

map je geografi be watta be histiri dado holla loketion kala huro fu da inde huro mai da loketion mai map ni doholla lokation kalaha wuro fu da hediya tokkata a yaha to a wadi presin map mai ni hollate hedi atokkata adilla.

Ɗo ɗoɗo suduje ɓe sigata hunde laamu dondonu, nda goɗɗo ɗo fauni bekare lamu dondonu, nda kare lamu dondonu mai bo ɗo sili nonde kalakala.

Dukkuje laɗde ɗo fuɗi ma pindire gotel ɗum nyamdu on je ɓe awata ha sare be ha ladde fu, ɓe ɗon nyama bo ngam ɓeddugo e'am dukkuje ladde ɓuri je sare ma velugo.

Nda debbo ɗo fauni. Oɗo jogi boro, oɗo vakki gele, oɗo waɗi sarka, oɗo waɗi agogo, oɗo waɗi jawe amma ohollai yeeso mako.

Leddi ɗon juugi dari nda genebo gefe majum. Leddi nii ɓeɗon naftiri haa nyiɓalo, ɓeɗon naftira be leddi haa waddugo haa saare rufa, ngam vo'ina saare ma ɗa, ɓe hisnama bo ɓe ndiyam, saare ma ndiyam ɗo dara to a adi leddi awari awati hinan darnugo ndiyam haa saare.

Biɓbe fijotooɓe bol hawri ɓe ɗon fija bol may ni ɓe tim ɗiɗi, gootel ɗo wadi kare girin be wayt, gootel bo ɗo wadi waiyt bee tambari girin, fijotooɓe bolni ɓe ɗon fija bol kosɗe ngam nanugo belɗum yonki maɓɓe.

Nda gidansama bonnga fahin, kai nokkure ɗo voɗi, ɗo nandi bana kampaniwa fere on ko ofis himɓe siyasa. Gidan sama on mai hawa biyu nda gilas ha dow ɗo ha baranda dow ɗo, ha les ha get mai je nastugo njamɗe on get mai, nda dammugal bo doubul do, nda esiji ɗo fali.

Bar an restoran, restoran ni babal yahugo nyama nyamdu, ɓe ɗon naftira be babal mai ngam gomro en to ɓe nani velo ɓe dilla ɓe ya ɓe nyama ha totton, ngam ko be warti sare wala mo ɓe tawata.

Diga be teburu be manjagara be burɗi, tebur mai nonde ɗiɗi, nda ɗon hore petel ɗon hore manga, diga ma ɓe ɗo waɗa digin ha leddi ɓe irta leddi, tebur bo ɓe ɓofta leddi mai ɓe rufa, ɗo kuma ɓe vuwa be majum, manjagara kuma be dasa hunde mai ɓe yara ha babal gotel.

Mota ambulas motawa mai ngaɗo hosan nyauɓe be maiɓe ha nder maga, nga ɗon mari hiite ha dou, mota ni ambulas to a lari ngaɗo waɗa aidentifai nyauɗo ɗo ha nder mai, ko kuma maido, nga do dilla ngaɗo woka ngam to himɓe lari nga hokka nga lawol do dilla be gaggawa on.

Babal ɗo holli ɗum hotel on nda ɓeɗo waɗi dekorectin mai. Hotel ni ɗum pellel on nokkure je himɓe yaata siuta ko yaha nana belɗum wakkati ɓangal ɓe wawan ɓe waɗa lonshin, pitnin, diina ko nandi be majum.

Kwaali lekki, vindiiga Himani Black seed Oil. Ɓe ɗon naftira bee oyel mai on gam wujugo ha naawata goɗɗo heɓa hoina ɓoodi. Nyawdiigu on sosai lekki ɗon.

Bob lamtarki ni voɗugo, bob lantarki ni ɓeɗon naftira ha hokkugo jayngol hite lantarki, nasara on waddi ɗum ngam nane sa'e mamaji amin pitilla min kunnata be acci balbal.

Kondo, kondo ɗo ɓe ɗo naftira be mai gam silugo cokaliji pileji, horde ji, kofiji, ko nandi be mai, kondoman ni kondo zamanu on je ɓe sigata ha kicin ngam faugo tasaje peppetal.

Soket be USB be Na'urawa sankitowo habaru. Na'urayel mai ni to alaringel ba bindirgol amma na'ura on je mari bote. Ɓe ɗon naftira be maangel ha sankutuggo habaru yahugo nokkure fere-fere.

Nyiɓaalo mapindiwa ɗon dari, gidan sama mai hawa biyu. Nda nyiɓaalo mai ni ɓe ɗo waɗi chashi-chashi nda bulok feere bo ɗo sigi haa yaasi ɓe timminai, nda ngaska bo ɗon wasi haa dammugal saare mai.

Haako baskooje keccum, ɓe defi ɗo haa nder pilet. Baskooje ni ɗum takai on je ɓe waɗata be mai, ɓe ɗo yorna ɗum waɗa takai mai be jorɗum, ɓe ɗo defa keccum mai bo, ɗo ɓedda iyam bo haa ɓandu.

Rulaji, rula ni ɓukkoi makaranta on naftirta, ɓeɗon naftira be mai hala waɗugo lissafi ɓe anda mejo men kujeji haumeni sentimita mekin mita.

Dammugal yonde ɓe ɗo wati ɓe ɗo fali get ha dou mai, baranda, baranda mai ɗo pusi ɗon kiɗɗum bo, baranda ni ɓeɗo waɗa ngam goɗɗo wa’a dou mai joɗa, get bo ɓe ɗo waɗa ngam mota nasta ha nder mai.

Lad. Ladde Allah ɗon we’iti gene ɗo tari, nda koseje, nda dule ɗo balwi kurum ba nargewol, motawa bonga ɗon dari ha der ladde man. Ladde ni ɗum nokkure on je goddo yata a'wa gesamum ha ton.

Ɗa ɗo ɓo, ɗum yeri on, yeri alfarma ɓe sarka, je roɓe watata ha nɗanɗe maɓɓe ngam vo’ina ɓe. He ɓa vurtina nonɗe maɓblɓe ko vooɗa.

Mashinwa manga, mashinwa ɗo ni ɓe ɗon naftira nga be hite lantarki, ngam larugo hunde nonde fere-fere. To ɓe waati ha der mashin mai ni, ɓe heftan ko ɓe nufata.

Do bo babal on je sorugo nyebbam, nyebbam wujugo ha ɓandu, ha gasa, ha toi, kala ha nokkure ɓandu pat iri fere, nonde fere fere, kanjum on ɓedo sigiɗum ha super market.

Suudu nihi bana library ɗo hebbini bee defte. Defte nihi nonɗe feere feere, ɗo naftira bee defte ni ngam taariihaaji ko saali koo fe’aanuuji koo kuma kujeeji constitution jey saali to a mabbiti, a janngi, a heftan habaru mai.

Ndaa shaago ɓeɗo sora boroji rowɓe, boro rowɓe nonde kala-kala jei a yiɗi pat a suptan haɗo, ɗoɗo ɗo boro ɗo, ɗo vallita rowɓe haa paune maɓɓe.

Nda sukajo oɗo joɗi be laɓol mako, o ngonyi wakkere hobɓundu o acci hedi dow bo o vo’ini saje mako o lori o wo’ini vakkude mako o do wati tiset mako jodi.

Dollere perpesu ɗo hebbini haa pilet, nda ɓe waddi vegetabul bo ɓe rufi haa dow mai. Perpesu ni ɗum nƴamdu on jee alfarma, jee kuma ɓeddata iyam haa ɓandu. Neɗɗo ɗon nƴama ngam nanugo belɗum yonki maako.

Yonde goɗɗo be get maapindiwa. Nda geene ɗo taari ɗum, amma get ɗo ga ɗo towi sosai, wala no mota va’ata do mai saala. Get ni ɓe ɗo waata haa dammugal ngam saalugo mota.

Chateletele babal salugo mota, mana flyover, nda motaji ɗon dilla ha les ɗon dilla ha dow ɗon dilla ha onda ground pat, babal ni chateletele ni ɗum babal oun jei ɓe mahata ngam ustugo hasari haa dow lawol.

Goɗɗo ɗon jogi kofi, kofi ni ɓe ɗo naftira be kofi ha waɗugo diyam, gari, sha’i, jus, ko nandi be majum, kofi ni ɗo mari amfani sosai ha ɓiɗɗo gorko be debbo pat gam ɓe ɗo naftira ɗum hande be jango.

Shago je elektronic do sili nonde electri kalakala, nda ɓe sigi ayon ha dow kwali manga. Ayon ni ɓe ɗo naftira ha woggugo kare gam waltiaare, diggitina kare, wo’inakare to a borni kare ma do woggi buri vodugo do to a borni woggaka. Bo do tami tami boɗai larugo sam.

Biɗɗo ɗebbo oɗon mori voɗi. morɗi maini ɗo waɗi bana almakaci. Ɗebbo ni ɗo wo’ina hore mum on be to o mori. Nɗa morɗi maini woɗugo. Oɗo mabbi yeso mako be goigoi ngam ta min lara mo.

Deftere feere, inde maare 'The Prophetic Medicine'. Ma'ana lekki je annabijo yerdi ɓe naftira be maajum. Lekki nasaara ni, be lekki saare pat, ɗum hunde on je yamɓitin ta neɗɗo to saatai.

Himɓe ɗido deɓɓo be gorko ɓedo borni karefijirde gembitali, ɗaɓe do fauni kam sai aviya do simta on himɓe ni deɓɓo be gorko ni be do fauni wadi kalaji ha yesoji man be chanji nonde maɓɓe.

Ɓidɗo gorko oɗo fauni kare je ɓe vi'eta fashion, oɗo wati sarka bana debbo, oɗo wati hufnere bana barista en, oɗo dari jalo, oɗo jala non non.

Nyiri gauri ɗo wati haa tire, ɓe haako ɓokko ɗo hebbini shur tasawo, nyiri gauri ni ɗum nyamdu on, amma him ɓe ɓuri nafturgo be mai jamanu naane, jotta jamanu men ɓe duɗai nyamgo nyiri gauri sosai nda bokko bo ɓe ɗo dolliti ɗum haa tasawo ngam nyamugo itta welo.

Ɓiddo debbo oɗo mori morɗi zane nder juɗe ko vooɗa. Nda gasa mai do rufiti ha ɓawo mako, owaddi jungo mako oɗon mema. Morɗi ni ɗo vo'itina ɓingel debbo masin nda goto ha yeso mako amma ɓe hollai yeso mai.

Jawe boɗɗum ɗon joɗi ha dou kapet ɓeɗo wata jawe ni ha jungo ngam paune debbo to fauni o waddi jawe o wati o ɗon woda sosai.

Ɗum fulawa on je ɓe sigata ha sudu, ko ha palo, ko ha ofisji, ngam vo’ina hurun maɗa lata boɗɗum, ɗo vo’ina gite bo.

"Tirey" booɗɗum gudaa tati ɗojjooɗi haa dow teebur, "tireeji" ni ndaa bee takayhon bee "pilet" jey nyaamugo nyiiri. Ɓe ɗon naftira ɗum haa saare ngam kuugal, ngam huutinirgo bee maajum, tireeji mawɗi mawɗi ɗoo ɓe ɗo waɗa nyaamdu. Peppetel ɗoo bo ɓe ɗo waɗa ndiyam bee huunde ngam hokkugo ƙoɗo.

Nda na'ura bana kilo, ɗo holla teddenga kuje. To a hosi hunde a sigi ha dou mai, hollate kilo mai noi on ha doi. Ɓe ɗo naftira ɗum be godugo kusel, ko nandi be mai.

Toggowol ɓalewol ɓe ɗon viya ɗum habaya, habaya ni ɗum toggowol on je alfarma je debbo ɓornata bana arab'en, to a ɓorni limse ma ha nder ma'ana ingilish waya sai a wadda ɗo bo a wata dou mai sai a wadda geleel ɓalel a sudda, mo lari ma fu bana arab'en.

Sare wonɗe, ɗoɗ ɗari gidan sama. Mahol mai pat ɗon mahi ɓe tail, mabuls. Nɗa ɗum ɗo ko voiɗa. Nɗa get nastugo sare mai. Nɗa ɗum ɗo ko vooɗa ɓana kampaniwa.

Deftere ɗo winndi chenc your habit, chenc your life, emotional intelligent habit, ɓe ɗo hollani deftere ɗo ɗo janngina goɗɗo haala ko shaafi hakiilo maaɗa.

Himɓe lamu tariha dondon ɓe ɗon dari ɓeɗo ɓamta sudu da be do ɓedo ɓorni kare kala gotel beɗo taadi kesi maɓɓe ɓedo meti meteleji, ɓedo ɓamti juɗe maɓɓe ha dow.

Jamɗe lamtarki nonnde kala -kala, ndɗaɗe ɗo ɗon dari maapindiiji -maapindiji, ɗo holli bana transfomani, ɗum njamɗe hiite jey senndinta hiite kala fattude fuh.

Stadiyum manga ɓaɓal fijirde himɓe, stadium ni himɓe ɗo yaha gam waɗa exercise ,ɓe fija ɓe nana ɓelɗum ha nokure majum.

Fattude be iyalu'en, ɓe ɗon mofti dari ha yonde goɗɗo, ɓe ɗon yeuta woɓɓe maɓɓe ɗo bakki boro do waɗi fesin kap. Woɓɓe bo ɗo borni kare lamu ndon ndonu, nda ɓe ɗon liiri buti ha caka sare mai, nda ɓoggi yite nda nyiɓalo mai pat iri nyiɓaloji nane ɗo'on.

Ɓiɗɗo debbo on o ɗo moori ɓee wude ɗo barira nda ɗum ɗo, barirani ɗum gaaraji on je moorugo rooɓe, hoore mai o ɗo sankiti nde o haurai nde sam.

Bukshop, bukshop ni ɗum babal sorugo defte on, defteji nonde kala kala on, deftere je a yiɗi fu a haya’a supta ndaɗe ɗo mapindi je mapindi je.

Basket lowogo limse ɓingel keccel nda be filas nda be kulaji, daga larugo ni basket doha dessare on ɗo shir yi ha bedurum debbo, basket ni do valla ha watugo kare ɓingel keccel.

Tutawol ngol ɗo waɗi nonde fere-fere guda tati, malla nai. ɗo waɗi girin, ɗo waɗi blak, be wayit, be ret, be sta ɗiɗi, mapni ɗum leppowol on je watta riprizentin kountiri fere.

Ɓiɓɓe roɓe ɓe ɗon mori morɗi kala gotel, ɓeɗo waɗi tishejji ɓeɗo fauni kare gotel, himɓe fijirde laamu dondono ɓeɗo fauni woma, ɓeɗo yembita kolco maɓɓe.

Ɗo bo nyamdu on jei zamanu ɓe fauni ɗum, ɓe sarrifi kala kala ɓe defi ɓe waddi kujeji kala kala be waati ha dou majum ko voɗa.

Supermaket ni ɗaɗumdo ɓeɗo sora makaroni taliya , ɓe nanta omoji ,omoji maudi maudi do, supermaket ni dum nukkure onje ɓe sorata hundeji.

Kum, kum ni ɓe don naftira be kumni ha safutiji gasa debbo gam o wo’ina gasa mako kumni do safita gasa debbo gam dika heɓa waɗa pakin mi don naftira be kum worbe be robe fo don naftira be mai.

Tire do joɗi be nyamdu be pilet hatoton be diyam be sipryt da tire man ɗo joɗi hado tebur dari mota hado tebur mai be antena je hite lantaki tireni dum hunde on je be watata nyamdu hado mai gam samdungo ko do ma da nyamdu mai bo nonde fere-fere ido lara tinyere na usel na da ɗum doniko voda.

Kwali lekki ɗo windi amolzin 250 mg, amolzini ɗum lekki on antibayotic je nyaudata kala nyaufu ha bandudo ɓeɗo adama, lekki ni ɓe ɗo waɗa ngam nyaundigu be ɗo siga ha kwali bo ngam tawonna.

Kwaaliwa don ɓili be sarkaa be halagare sarka ni ɓeɗo wanna ɓiɓɓe roɓe gam bo’ina faune mabbe yeri bo be do wata ha nofpi ko nandi be majum

Flag leppol on je ɓe wata daha jamdi ɓe ɓamta tutawol ,mai tutawol mai ni gol ɗon mari amfani gamta ɓe ɓeya nokure k konu ko taro fere ha gurejin mauɗi mauɗi ɓe dol joga leppol mai gam nafturgo heba anda konter tawoni.

Debbo o ɗon fawni dari wakki booro maako. Ndaa junngo maako bee jawe o ɗo jogi hankicip o ɗo vakki booro o ɗo waati riga toggowol ɓalewol. Booro ni ɗo valla haa sigugo huunde haa nder maajum ngam hisa majjeego.

Sarka, ɗon feɗi ha kosɗe debbo, sarka ni ɗum hunde faune on je rewɓe faunata be ɗon waɗa ɗum ha dande, ha kazalika ɓe ɗo waɗa ha kosde fuu ngam paune, debbo ni ko irin faune toi o waɗi ha ɓandu mako dagi ɗum.

"Sarka be yeri"yeri be sarka ni be do naftira ha roɓe on watata ɗum ngam paune ɗo fauna to debbo fauni wati yeri be sarka do vo’ina nonɗe mako ko woɗa to vo’ina daɗe mako.

Ɗo bo toggowol, toggowol jumpa gorko nda ɗum ɓe fauni gol be dinkin na'ura, nda goɗɗo bo ɗo dari wati jungo mako ha dow balbe mako ɗon bo’ina mo toggowol.

Bingel ɗebbo oɗo humni hufnere, oɗo wurtini nopti mako beyeri guɗa Ɗiɗi. Ɗa sarka guɗa ɗɗii oɗo wati ya ɗaɗe mako. Amma be hollai gite mako. Oɗo borni tishet biɗɗo ɗebboni ɗo fauna beyeri l,be sarka ngam vo’ina mon nonɗe mako.

"Tools" ji, ndaaɗum ko nanndi bana "filaaya, testa" mm jamdeeji ni nonɗe fere-fere bana "guduma" ko nanndi bee may. Jamɗe on jey ɓe "geerata moota, maashin", ey hiite lantarki bee inji namugo fuu.

Toggowol ɓin ɓiɗɗo debbo oɗo ɓorni toggowol jungol oɗo dari. Oɗo waɗi je in haa nder, nda je awt haa yaasi. Ndamoɗo oɗo waati riiga maako ko voɗa, oɗo wakki boro maako oɗo setti dari.

Nda goggon biri ɗo jooɗi nyaama mangoro. Ɗum ndabbawa on jei nandi... ɗo nandi be ɓi Adama ce. Sina ngam vicco maajum ɗo, be sufu ɓandu mai, to a lari biri goggo annuman a senna Allah ɗum ɓi Adama on. Ndabbawa mai ɗon jooɗa ha ladde.

Ɓiɗɗo debbo o ɗo wati jawe ha jungo mako, jawe ni ɗon wo’ina debbo be faune, ngam to a fauni a woɗi a waddi jawe a wati sai a lara paune ma ɓamti ma sosai a woɗan sosai.

Ɓiɗɗo "gorko boɗɗo ɗo fawni kare boɗɗe. Kareni ɗon walla ɓii adama ha surungal, to ɓe larima ni ɓe kare boɗɗe ni alati goɗɗo kimminiɗo, ngam to a ɓorni kare voday to, a yahi pellel ko aɗo hokka goɗɗo jungo ma falatama.

Getwa maapindiire ɓaleewa ɗo dari. Daa geene bo haa les get mai, bee mahol saree mai. Get ni ɗum maɓɓoode on jee ɓe waqtata ha saree, nden ɓe ɗo fala get, ngam saalugo mota.

Ɓiɓɓe wurbe nai be nonde gasa maɓɓe kala kala, be sanci, ɓe laɓi ɓe vo’’ini hore maɓɓe wadi koilin bana no ɓe faunata roɓe ɓe wata ɓe hadiraya ɗo.

Nda ɗo kosɗe godɗo on, oɗo faɗi paɗe, oɗo forti ɗe be paɗe boɗɗe, oɗo duhi salla jins ndamo ɗo o danejo tal.

Debbo be gorko bedo wadi kare lamu dondonu. Nda bedo ni gorko mai don haddi gudel, o don suddi gudere fahin, o do wati jawe waldi ha jungo mako. Nda debbo mai bo odo wadi sarkaji ha daande mako, o ɗo fauni gasa hore mako sei mbiya hindiya.

Hol wa manga. Nda ɗo vindi 'Lecture Hall'. Hol ni ɗum babal on je moftugo ummatoore. Ɓikkoi makaranta jami'a, ɓe ɗo yaha janga haa nder suura man. Ɓe ɗo waɗa 'resiving lectures', haa nder manga.

Social media electronic machin, ndaa ɗum ɗo'o, ɗo holla yimotoyɓe to yiman ɓe ɗon naftrai bee huunde ɗo ngam yimugo gimol kala saun jey a yiɗi fuu sey a danna ku’e ɗo nda ɗum ɗo nga ɗon dari.

Ndaa zuu, zuu ni ɗum babal on je ɓe sigata dabbaaji ko kuma yahugo siuta haa ton. Ndaa ɗum ɓe ɗo taari nokkuure mai be jamɗeeji, ndaa fulaawa ɗo taari nokkuure mai ko wooɗa, ndaa dabbaaji bo ɗon haa nder mai.

Ɗo ɗum turotta on, mashin on je nasara je vallitittare remoɓe wakkati dungu, ɓe yaha ɓe rema ɓe awa ngesa to ɓe remi ɓe timmini se ɓe awa ɓe audi.

Oldi mapindiri ɓeɗo fauni ndi oldimaini nda ɗum be yerimum, ɓeɗo wata oldi ha dande to debbo fauni ngam wo'ina paune mum yeribo ɓeɗo wata ha noppi pat boɗɗum ɓiɓɓe rowɓe on waɗata.

Nda finordu, finordu be maɓɓode, miɗo naftira finordu ɗo ɓeɗo wata finari je gargajiya ɓeɗo fina ɓikkoi o labbina gite sosai.

Shagowa manga ko kuma min viya laibry, ɗo hebbini defte nonde fere fere ɗo sili ha ton, chago ni ɗum babal on je ɓe sorrata hunde, mana pellel ɗo ɓe ɗon wiya ɗum buk shop.

Da mashin bedo darni dum edo naftira be mashin ni yahugo pellel to a wala mota a wala keke a va’i mashin ga yarate ha yidi fu.

Ɗo ɗum mbororo'en fulɓe ladde on. Ɓeɗo waɗa soro ngam ɗabiya maɓɓe kamɓe sina to ɓe waɗi soro ɓe tappi goɗɗo nyami wokai ɓe hokkata ɗum debbo sinanon heɓata debbo ɓanga.

Soopa maket maapiindiwa, ɗo sili be kareji nonde fere-fere. Ko nandi bana nyebbam urle, pauda, sabulu. Konanɗi be maji soopa maket ni ɗum nokkure on jai ayata asoda ko awidi. A wara ahokka cede aɗilla be kare mai.

Kwaali kosmetik ɓeɗo naftira be maini ha faunugo yeso ɓikkoi rouɓee. Ɓeɗo faunani ngam chanja nonde maɓɓe, voo’ina gesejii mabɓe ɓe laata ɓee rouɓee botbee. To alaari ɓingel ofauni to'o itti paunemai aheftata nondemaako aviyataako kanko'on alarino naneba.

Nda madi zamanu: Be do mahi gidan sama hawa biyu. nda stepji va’ugo, nda machine do dari ha haraba yonde mai. Nda dammugal balejum do mabbiti.

Lawol jirgin kasa da himɓeji ɗo tokka ha lawol mai, jirgin kasa ni dum motawa on ma pindiwa je hosata himɓe ɗuɗɗum be kare ɗuɗɗum gam yarugo dum nokkure fere.

Turmiji nonde fere-fere ɓeɗo indi ɗum fation turmi ni ɗum gude on je roɓe haddata ngam surungal goɗɗo no a vodiri pat no a mari chede pat to a wala surugal a lati goɗɗo mere ɓe larata ma be daraja.

Da sare do tari de be fulawaji ,da fulawa da gras carpet ko ve’iti ko voda dadobo bana colbet ne.

Ɓiɗdo debbo do borni riga fashon, do ɓiddi bandu mako, odo dari. Riga danejum. nda luttudum bo hayeso mai bo kabotjiboji on pat do sili be rigaji mai nonde fere-fere. nda gefe mai bo windoji.

Holl ma pindiwa be korom je al farm, holni ɗum babal moftorde himɓɓe on ɓe ya ɓe jangoto ko ɓe waɗa mitin je siyasa ko ɓe waɗa pati ko nandi be majum.

Ndaa rowɓe be gasaaji ,ndaa ɓe ɗo holla morɗi .Nonde morɗi kala kala ,ndaa hoore guda nayi ,ndaa haa ɗo ɓe ɗo fecca, haa ɗo ɓe ɗo moora, haa ɗo bo ɓe mooridi.

Ɓikkoi makaranta ɓe don dari asembli ɓe ɗo wanni ɓe hans op ɓe ɗon ɓamti jungoji maɓɓe da ɓe ɗo ɓe don sei non non ɓe don jala non non makaranta ni ɗum hunde on je be yata ɓe ekkitina ɓikkoi tarbiya be al amadaji ɓe do haura himɓe bo gam ko aɓi shugabankasa on a joɗam be ɓingel talaka kilas gotel.

Nda ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo, ɓe ɗon fija. Ɓe ɗo sankita iyam maɓɓe, ɓe ɗo waɗa langa. Ɓe ɗo jogi kosungal gootel dogga be, diwa be gootel, ɓe ɗo fija.

Nda manjagara, nda shebur. Ɓeɗo naftira be manjagara ni ha vuwugo dotti, ɓeɗo naftira be shebur bo ha irtugo leddi. Ɓe irta ɓeɗo nyedira leddi be mai bo.

Urdini ɓe ɗo naftira be urdi ha watugo ha bandu be haa kare ngam urna ɓi aadama kare bo a latta aɗo ura ko da a wulwini a haccatako.

Ɓiɗɗo debbo ɗon mori morɗi boɗɗi ɗo rufiti ha hoɓɓudu ɓe ɗo waɗi cukubo haa tide. Morɗi nii ɗo voina ɓiɗɗo debbo sosai, to a sanci gasa ma a safiti a wuji nyebbam a mori a lattan debbo boɗɗo.

Chago on ɗo hebbini be laɓe be robaji, nda ɓi londe jaumu chago mai ɗon jogi bilonde ha jungo mako, ɓi londe ni ɓe ɗon naftira ha londe ngam nyeɗugo ndiyam na kala kofi fu a sulkata nder londe ngam a nyeɗan ndiyam ba, ɓi londe on latata separate je joɗata ha nder londe ko ndei a dinga nafturgo be mai.

Boro ɗo joɗi haa dow koruwal. Ɓe ɗo vakka boro ni ngam yahugo fattude, yahugo asibiti, yahugo makaranta, nokkure feere-feere. To ayida a joga hunde haa jungo say a lowa haa der boro ma asiri ma a rufe, a ɗo wakki ngo, ko aɗo jogingo haa jungo a dilla pellel mai.

Sare goɗɗe ɗon maɓɓiti dammugal petel nda kolbeti ha les mai, nda gene ɗo fuɗi ha yonde mai, nda kare bo ɗo liri. Dammugal ni ɓe ɗo waɗa ha sare ngam nastugo himɓe ha nder sare mai.

Taaya moota, taaya moota ni, ɓe ɗo naftira haa waɗugo moota dilla, to moota walaa taaya dillataako, ndaa koromje ɗo jooɗi haa geefe maajum, amma koromje plastic cheya.

Babal laɗɗe, geneji ɗo taari bana koseje, geene mauɗi mauɗi ɗon darii, be maayo nda duule ɓo, narge’wol ɗo ɓalwii kurum, ɓeɗon vindi ni googirafi an histiri.

Faaturu ɗo haɓɓi bee ɓoggol, ɓe ɗo haɓɓini ndu ɓoggol haa daande maaru, ɓe ɗo wanni ndu googul ndu ɗo firliti nofti maaru bana nanoowo haala, ndaa ndu ɗo haa nder gaadin.

Haraba sare himɓe, ɓe leddeji be grascapet be nondeji fere-fere dagene mai ko voda, dabana teburji don wadi domai bedon liri limse maɓɓe haton.

Wawru: Wawru ni babal on je ɓe yata be nyeɗa ndiyam. To aheɓai ndiyam ha pampo, aheɓai ha mayo, ayahan a heɓa ha wawru nda ɗum nda be guga mai ɗon joɗi wakkere.

Ɗobo ɗo holla bana nakkure babal fijirde ɓukkoi nda nau’i hunde fijugo ɓukkoi daban daban nda haraba nastugo babal mai nda mota ɗo dari wakkere.

Nda dukkuje ladde ɗo feɗi ha leggal ɗo ɓendi murus, nda ɗeɗo ɓeɗo naftira be dukkuje ni ɗeɗo nyama ɗum ɓe waɗa jus majum.

Nda ɗo ɗum sarka on be yeri je roɓe ɗo fauna be mai gam heɓa vurtina ngarol maɓɓe so sai, be ɗo faunira wakkati buki.

Sociyal midia dun hunde oun ɓe ɗon naftira ha sankutugo. sociyal midia ni ɗo na’e ko nandi bana telefon telecomunication televijin radio ko nandi be mai ɓe ɗo sankita habaru be majum.

vitaminsi ni, ɓe ɗo hokka nyawɗo, ko be mo nyawaay fu, ngam welna hunnduko, heɓa goɗɗo heba hapatay, nyaama nyamdu.

Jungo bi'i adama, Debbo be gorko goto balewo goto bo don mari haske seɗɗa, ɓeɗon waɗi zobe ha jungo maɓɓe je ɗiɗabru.

Nda fulawa, fulawa bodum be do awa fu lawa ni ngam vo’ina hurumma bo don labbina gite ma do vo’ina sare sosai.

Nda adebto! be ɗon naftira be adebto ni ha waɗugo chaji, be waɗugo tivi, be waɗugo ayon, be waɗugo ketil, be ko nandi be majum.

Alfadariire maapinndire ɗo dari haa ladde. Alfadari ni ɗum ndabbawa on nga ɗon nanndi ba wamnde amma naa wamnde ba. Ndaanga ɗo e ɗo va’a ɓe ɗo waɗira sukuwa bee daaba fuu bee maanga.

Ɗo sarka on jey rowɓe fawnata be may, ɓe ɗo waata ɗum haa daande maɓɓe, ngam vo’inaɓe, ɗo ɓedda vo''ungo debbo soosay, to waati sarka ɗo, warta debbo mannga.

Ɗobo ɗum fulawa on. Nda fulawa sare goɗɗo on oɗo tarni ɗe be fulawaji. Fulawa ɗobo iri je joɗata ha kondo ɗo nda haraba dammugal palo mai pat tayis ko voɗa.

Nda kicchin, kicin ni ɗum suudu on ɓe viyata ndu nde leddude fehendu, nda ndu ɗo ɓeɗo fauni ndu be tais daga dow ha. les ko woɗa, ɓe ɗo waɗi tais mai nonde ɗiɗi.

Ndaa bua'ngal ɗo taari be mootaaji mawɗi mawɗi, keeke napep, ndaa be taadiɓe fu, ɓe ɗon dari haa dow bu'angal. Himɓe eggotooɓe on, ɓe masiibo faccan memi, ɓe ɗo egga acca nokkuure maɓɓe, na be yiɗannde maɓɓe ba.

Nyiɓalo je nane, nda ɗum ɗo lope on zalla, nda ɗo bo ka'e on ɓe mahiri be mai, ka'e be siminti sam nda ledde ɗo tari nda dammugal nastugo mabbe nda saibot bo ɗon vindi ha ton.

Yimoɓe ɓe ɗo waɗi pawne fijirde gembitali ɓe ɗo haddi gudel haa ɓernde. Rowɓe waɗi sarkaaji a daande maɓɓe, ɓe ɗo waɗi sarkaaji haa hoore maɓɓe. Nda worɓe maɓɓe bo, ɗon haddi gudel ,ɗo jogi sawru ɗo waɗi bes ɓe ɗo fawni jey fijirde gembitali.

Debbo ma pindijo o don mori, oɗo rufiti gasa mako ha ɓawo dande, ndamo ɗo o ɗon lara diressin miro yeso mako ɗo holli ha diresin miro mai, gasa ni ɗo voina biɗdo debbo sosai.

Tadiɗo, o ɗo joɗi ha ofice o ɗo dari ha ofice mako, nda nauraji kala kala, o ɗo halliti dari, nda na uraji komputa ha der sudu majum.

Kolce. kolcenii be liɗɗi be nyiri lawinga. Kolcenii ɗum laral hore nagge on to ɓe hirsi nagge sei ɓe naftira be laral mai ɓe wula ɗum ɓe lota laɓɓina ɓe nyama. Ɗo ɓo ɗum liɗɗi kecci, nda nyiri bo ɓe nyama be mai.

Nda himɓe ɗo joɗi ha majalisa ɓe ɗo waɗa budget , nda ɓe ɗo worɓe ɓe rooɓe kowa ɗo joɗi ha korowal bolugol, nda mic bo ha yeeso maɓɓe.

Ɗeftere Alqura aani ɗo joɗi. Nɗa ɓe ɗo winɗi, ɗe rizin fo revoluson of ɗe quran. Ko waɗi ɓe vinɗi Alqurani teɗɗunɗe to a jangi a heftan ko waɗi ɓe vinɗi alquran.

Hosere ka’eji ɗo tari, nɗa be gene, nɗa pallanɗi bo ɗon ɗow ka’e mai. Pallanɗi ni dabbawa on je Allah tagi, amma ɗo wada rayuwamun be bibbe Aɗama. atawan pallanɗi ha ɗes sare. A tawan ɗum bo ha laɗɗe ha nokkure fere-fere pat a tawan pallanɗi.

Biɗɗo ɗebbo o ɗon fauni ɗari. Oɗo siɗɗi gelewal mako. Oɗo wati zobe mako ha jungo. Amma iya ɗanɗe mako tan be holli. Ɗebbo ni ɗon fauni, ɗon voɗa sosai. To o faunai bo hollan ngarol mako no wayi.

Kuitaje ɓeɗon nyama kuitaje ni ngam ɗon laɓɓina gite, ɓeɗon nyama kuwitaje, hausayen fulɓe be yareji kala kala, kuitaje ni nyamdu on bana irin ko nandi bana lemuɗo ɓeɗon nyama ɗum mgam ni caɗi.

Mashin karigo ɗon hosa kareji nonde fere-fere, mashin amma nga ɗon bana mota manga nda yeso manga joɗobe joɗata bawo bo ɗo hosa kare den bo don mari mabɓode tow awati kare ma amabɓa wala mo larata.

Fulawa nonde Fere-fere, nda ɗum ɓe ɗon lowi ɗum ha nder Konten leda. Fulawa ni ɓe ɗo awa ha Sare ngam wo’ungo hurumma. Ɓe ɗo awa ha Kampaniji ha Makarantaji ha Sareji Pat ngam wo’ungo Nokkure ma.

Chitta daddawa be kayan yaji ɓeɗo wati ha pilet, kuje ɗi mi limti ɗo pat ɓeɗon defira hako on. Ɓeɗo wata daddawa ha hako ɓokko, hako follere hako gubuɗo be baskoje, be daddawa mai be kayan yaji mai pat ɓeɗo naftira ha ko irin hako toi.

Manjagara, chebur, diga, nda nonde fere-fere. Hunde on ko ɓe naftirta, tuls ji on jei nafturgo ha saare, manjagara ni ɓe ɗo hefa dotti ngam siutugo vuwuugo be burɗi, diga bo ɓe ɗo wasa ngaska be mai, chebur bo ɓe ɗo nyeɗa leddi bo.

Nda material je ɓe naftirta, ɗo joɗi ha ppalo nda inde material mai e strapat for, nda senta tebur ha palo mai.

Yogot, ɓe ɗo njara yogot ni ngam nanugo belɗum ɓiɗɗo aadama. To a heɓi ceede maa to a yiɗi a yaha babal siwtaare a yaha a jooɗo a sooda yogot maa a yara. Ɗum kosam on mbelɗam peewɗam delem, feewna ɓernde ɓi aadama.

Milkandi swit nga belga ta ɗo yara ɗum bana milik, ɓe ɗo naftira be swit ni ha inde, ha ɓangal, ha bukiji fere-fere ngam nanugo belɗum ɓukkoi be mauɓe fu ɗo musina minti mai nana belɗum.

Ɓiɗɗo debbo boɗɗo oɗo mori morɗi boɗɗum, gasa mako ɓalejum kurum, oɗo waɗi darugal, oɗo waɗi geram, oɗo waɗi jambaki, oɗo waɗi yeri ɗiɗi haa noppi mako, oɗo ɓorni kare danejum kovooɗa. Ɓingel debbo ɗo boɗɗo masin.

Feho on ɗo. Ɓeɗo naftira ha waɗugo turaren wuta ɓe urna sudu be mai. Ɓeɗo naftira be mai to daande goɗɗo ɗo nawa ɓe pusa ɓe wula ha hite ɓe waɗa nder ndiyam ɓe yarna goɗɗo.

Shagowa mapindire be don sora gilas, darugal gite nidon valla biddo adama ha nange be bo larugo hunde kiliya to gitego be don nawa be do hokka dum darrugal ngam wardugo ha darde mako.

Kofi robani ɓe ɗon naftira gam yarugo gari, ɓe ɗon naftira ha yarugo ndiyam, ɓe ɗo naftira hayarugo jus, ko nandi be majum, ɓe ɗon yiwa be majum to a yahi yi go ma, hosa kofi mai a nyeɗa diyam a rufa ha ɓandu ma.

Ummatore do jodi ha restorant be don nyama nyamdu, da korom je be teburji kala teburu fu korwal nai do taringa, bi adama do yaha nyama ha restoran ni ngam hoinugo velo amma burna nder mabbe gomro en on yahata nyama har totton.

Buwangal koltawal ɗo ve’iti, nda motaji ɗo saala himɓe bo ɗo saala be koste ha gefe maɓɓe, buwangal ni ɓe waɗi ɗum ngam motaji be himɓe saala dow majum.

korwal maa pindiwal ɗon joɗi, ma'ana tiri siita nda be palo bo bonga. Hiteeji ɗo kunni ko wooɗa, korwal ni ɓe ɗo siga ha palo, be ha ofice, be ha kompaniiji ngam joɗugo goɗɗo ha do korwal man.

Ɓiɗdo gorko oɗon jogi hufnere, hufnere mai ni ni voɗugo, ɓe ɗo wata kufuneje on ha dou ko’e himɓɓe wakkati to goɗɗo dillan julurde, ko fauni vurttan, hufunere ni ɗum hunde kimmini ɗum on to awati ha hore ma musamman ma to a wati jompa, sala, gare, a hufna hufunere ha hore ma.

Ɓiɗdo debbo ɗo fauni lesin oɗo suddi gele, lesin ni ɗum kare ɓornugo on amma ɓeɗo ɓuri ɓornugo ɗum ha bikiji mana pikni, lonchin, ha inde, ha bangal ɓe ɗuɗai ɓurnugo joɗa ha sare.

firic maapinndiwa, ndaa ɗum ɗo holli babal sigugo ndiyamji, nda konteena haa les, to a sigan kuje haa nder konteena may, nda firiiza bo babal to a yiɗi a waɗa kollo haa nder firiiza ɗo a sigata ngam waɗa kollo.

Yonde sare goɗɗo nda amalanke bo, amalanke ndiyam ɗo dari, yonde sare man ni nda nde ɗo, nde ɗo be pusi pusi daga larugo ni ɗum nyiɓalo nane on mana ko pewol nangi ngol.

flak do wadi grin, red, bulu be yelo. flak ni leppol on je watta riprizentin kontiri fere.Be don haɓba leppol mai ha leggal to ɓe yehi moftorde ha wuro fere sei ɓe ɓamta flak mai mo lari fu andi wuro toi on watta riprizentin.

Nda iyaalu, be himɓe fattude. Ɓe ɗo hauri hoosi hoto, ɓe ɗo waɗi ID card maɓɓe. Nda ɓeɗo, ɓe ɗo hauti hoore maɓɓe ko vooda ko vela.

Kwali lekki ɗo hebbini bei lekki ha der man, lekkini ɓedon siga ɗum ha nder kwali ngam ta ɓe maɓɓita hendu mema toh hendu vifi ɗum wonnan, lekki bo ɗo valla ha nyaundi gu ɓii adama wakkati toh O.

Halagare: Halagare ni ɗum hunde on marnde muhimmanci ha debbo be gorko fu. halagare ni ɓe ɗo waɗa alkawal ɓangal be majum ha kolco(culture) fere.

Kofi ɓeɗo naftira be kofi ni gam yargo ndiyam, yargo gari yargo jus e ko nandi be majum. Kofi ni ɗum hunde nafturgo ha nder sare ngam ɗon walla hanawiji fere fere.

Nda sare goɗɗo, nda sare mai ni voɗugo, nda keke ɓingel maɓɓe do dari ha dammugal sudu maɓɓe, nda dammuɗe sare mai, nda ɗum ɗo gidan sama on.

Kek be dirinks, kala-kala. Nda ɗum ɗo vinndi haapi batde, maana ɓe ɗo valla goɗɗo on seyo. Duuɓi maako o ciki duuɓi kaza, ɓe ɗo valla mo seyo je.

Taasaw tanngaram ɗo jooɗi bee furut haa nder may, furut ni ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on jey ɓe yarata ngam ɓeddugo i'yam, ndaa ɗum ɗo nonnde feere-feere ko nanndi bana Leemu, Kankana, Abarba, Dukkuje saare bee Suwit-miilo.

Nƴebbam hunduko da dum wet lips bedo wata nyebbam hunduko ni ha hunduko gam ta hunduko ma yora, wada peteneji, fetta to a wati nyebbam do do delkitina hunɗuko, diggitina hunduko, vo’’ina, dum.

Fandu lekki ɗo joɗi ha darduma fandu lekki mai ni ɗo vindi peyas, nda hoto bingel keccel ha fandu mai, nyebbam on je be wujata bingel petel wakkati danyuki to be wuji mo heɓa bandu mako ɗiggita, delkita woda.

Nd ɗo bana ofic ɗo maɓɓiti, nda illajimenji hoto ɗo ɓili, nda koronje jee alfarma ɗon sigi haa nder to awari a nasti sai a joɗa hatotton a suita.

Kum, ɓeɗo naftira be kumni ngam safutuki gasa, kum ni ɗo safita gasa goɗɗo to sankiti, ko to sanci Moran, ko to yahi salon, ɓeɗo naftira be kum ɗo ngam foɗugo gasa goɗɗo.

dum lekki on je naftirta ngam jamo bandu bi adama inde mai mentodos to goddo yari menthodos do hoina ha nawugo bandu

Nda himɓe siyasa ɗon dari wolwa, dum dipiti vase-prisident on kashim shatima, oɗo be roɓe odo wanna ɓe jawabu, oɗo dari ha hunde dargo do holli mapp of nageriya, nda be simbol je flak eagle.

Ndaa rewɓe ɓe ɗon nasta haykaleeru worɓe be rewɓe woɓɓe ɗon nasta woɓɓe ɗon wurta ndaa ɓe ɗo ni ɓe ɗon fawni ko wooɗa

Haako ganyen caayi, haako manni girin on, ɓe ɗo dolla caayi be may yara, to a yari caayi be may, ɗo uura non-non, ɗo waɗa lekki bo soosay haa ɓanndu, haako keccum ni ɗo vallita haa nyamgo nyiiri.

Sare jamanu vonɗe sare man ɓe ɗon mahinde ni be ɗo ɗon dakil mare da get ma pindi wada kolbeti ha les ma ndiyam on dogga ha les kolbeti sare ni ɗum nokkure on jego jodata be yalu mu ngam ta be lara ko a wontir.

Do ɓo ɗaɗumdo ɓe do yo"na dum kosmetic, kuje faunuko on kala kala, nyeɓɓamji ko nandi be majum nonɗe kala kala.

Himɓe siyaasa ɗiɗi, ɓe ɗo hawri junngo maɓɓe, gooto ni ɗum nasaraajo on. Himɓe siyaasa ni, ɗum himɓe on jey Allah yowiniɓe aardugal ummatoore, haa dow hoore maɓɓe, ɓe hakkilina ummatoore bo, naa ɓe nyaamaɓe amaana ba.

Sarkaji nonde fere-fere ɓe ɗon naftira be sarkani ngam roɓe wata ha noppi maɓɓe. Sarka be yeri ɓe waɗa ha noppi, be ha daande, be ha jungo, be halagare ngam wo’ungo ngese maɓɓe.

Makilin. Ɓe ɗon naftira ɗum nyebbam je ɓe woggata nyiye, ɓe ɗon lotira nyiye iɓnu aadama, gam nyiye mai laata laaɓa, hunduko bo haccataako. Ɗo bo ɗum naysil on jooɗi haa kombi makilin mai, naysil bo ɓe ɗo wujina ɓikkoi peppetol haala pewol.

Leppolwaa ɗo waɗi map, nonde guda tati, bulu, red bee yelo, Leppol on jey margol amfani soosay, ngol ɗo waɗa representin countiry feere.

Ɗo bo ɗum kek on, je ɓe watta je ha badey, ko inde, ko ɓangal ko buki fere.

Ndaa deftere ɗo joɗi, ɗo vindi sikil, sikil ni ɓe ɗo nufa sana’a, sana'a jungo ɓe ekkitina ɓingel ta waɗa dogaro ha dow iyaye mum, ka nyum tan o vallita hore mako. Deftere ni ɗum hunde on je ɓe vindata ko shafi hunde a wara a janga a hefta ɗum.

Mboju nda mo ɗo joɗi be gorko be debbo ɓe ɗo funkiti noppi maɓɓe heɗita. Nda Mboju daneru ma pindiru o ɗon wali nda gorko maru bo ɗon maɓɓiti noppi mo bana o ɗo heɗita o ɗo waɗi redi doggudu. Mboju ni ɗum dabbawa on je ɓe ɗo siga ha sare ɓe ɗo nyama ɗum bo.

Nda ɗo bo babal taro, babal ɓe waɗata buki, ɓe waɗi di corectin majum, bulu, be wait, be red, nda bolom -bolomji, nda babal haa tebur ɓe ɗo shirya.

Kampani wa mapindiwa be gidan sama hawa uku, jamɗe ɗo taari nga, gilasji ɗo taari, kampani ɗum nukkure on jei ɓe watta producing kujeji kala, nonde fere-fere, nda ɗum ɗo mahi, hippi.

Nda shago, ɗobe biskit ji kala-kala, ɓeɗo nyama biskit ɗo ngam nanugo belɗum be ittuki welo.

Jolof wa ɓe ɗo defiga be nondeji kalakala, nda ga ɗo ga ɗo lofiti nonon, be kusel henre pippituln ni be kabej nondeji fere fere.

Sondu hulnidu. Sondu ɗoni ɗum ndabbawa on amma nga ɗon bana biɗɗo Adama. Nda yeeso mako on nandi sondu to'a lari kosɗe mako, be redu mako, be jungo, don nandi ɓiɗɗo Adama. Sondu ndu ndu hulniyam.

Nda sarka sarka mai do ɓili ha ndande debbo ɓeɗo wata sarka ni ha ndande debbo ngam vo’i na faune debbo wakkati to fauni o wadda sarka bo o waɗa.

Jawe jungo be zobe nda jawe jungo ni roɓo don naftira ɗum ngam faune heɓawo’ina ɓe faune maɓɓe ɓe ɗon wata zobe ha jungo zobe fere je alkawal ɓangal zobe fere yara bo ngam faune tan.

Do ɓo ɗum ɗammugal nassugo sare goɗɗo on, ɗa haraɓa sare mai ɓe ɗo waɗi intalos ɓe get mai ko voɗa ,diga yiwugo ni ɗum maɗi zamanu on.

Bedo yara lekki gam nyaundigu to goddo nyaudoni to o hebi lekki nasara oyari odo yambita, lekki mai nonde fere-fere doda dovindi montra amfani lekki kenan do valla ha nyaundigo sosai.

Supa maket ɗo sili kujeeji fere-fere haa supamaket may, ko nanndi be nyebbam, fawda, saabulu, madara ,milik, ko nanndi be maajum. Supamaket ni ɗum nofkuure sorugo hunde jey a yata a siga.

Nda feho mase, feho mase je zamanun je be watta ha maikurowef, ɓeɗo naftira be maseni be lamar kala kala, ɓeɗo waɗa mase ha fofo, ɓeɗo waɗa mase ha buki ɓangal.

Kwali lekki ɗo joɗi haa dow kapet be lekki haa nder mai. Lekkini ɓeɗo wata ɗum haa nder kwali ngam heɓa ta wonna. Lekki yiɗa hendu to ɓe hoɓɓiti ɗum to hendu vifini sembe maaki ustan.

Ɓiɗdo debbo o ɗon mori morɗi boɗɗi ɗo ɗelkita non non, morɗi mai manga manga, nda yeeso mako o maɓɓi ta min lara oɗo waɗi yeri ha noppi mako, oɗo ɓorni toggowol ɓalejum, morɗi ni ɗo vo’ina ɓiɗɗo debbo sosai.

Ɓiɗdo debbo ma pindijo oɗo wailiti yeso mako o ɗon mori morɗi mako ko woda, oɗo wati yeri mako oɗo haɓɓi rivon mako, morɗi ni ɗon vo’ina biɗdo debbo na wannyo na fijirde, ko awala gasa ko aɗo mari gasa ta morini a wodan sosai.

Shagowa manga, ɓo ɓe ɗo sora kujeji ilekturonik ha nɗer mai, ko nanɗi ɓe ɓana chaja, ɓe lantaji mauɗi mauɗi, ɓe soketji ko nanɗi ɓe mai. Shago ni ɗum nokkure on je a yata asoɗa hunɗe je a yiɗi ha nɗer mai.

Leggal fruit, ɓe ɗo naftira be frut ni ha waɗugo jus, ha nyamugo ɓibbe leɗɗe mai, ɗo mari bote ha bandu bo sosai gam to a wala iyam ha bandu ma ɓe vi'a a nyama frut gam heba beddini iyam habandu ma.

Da durowa bana kabetni da dum hawatati a silan kuje hander mai ,hadobo a mabbitan dammude les a wata kuje daje dowbo a watan hunde.

Janaretoji ma pindi ji guda ɗiɗi, janareto ni ɗo hokka jaingol hite lan tarki to wakkati hite wala, ɓeɗo watana ɗum peturol je kunna se ɗum hokka jaingol hite.

Korwal ɗon joɗi ha palo, korwal ni ɓe ɗon naftira be mai ngam joɗugo, goɗɗo si'ita be ɗon vangina ɓiɓɓe roɓe be koromje ngam be sila ha suudu maɓbe to ɓe waɗi hoɓɓe joɗa dow majum ngam hiirugo.

Inji mota, mota ma pindiwa inji ni ɗum hunde on je mari ga amfani ha mota, to mota wala inji no nga mauniri nga voɗiri fu nga dillata ɓe ɗon naftira be mai ha nonde fere-fere.

Nda ɗobo sare jamanu, ɗum ɗo holla bana ni ɗum banki ko kampani fere, nda penti majum ni voɗugo.

Mahol jamanu, ɗon Mahi ɗum ko woɗa nda gene ɗo tari ha lesmai ko woɗa, nda windoji ɗobo ɗon dari. Mapindiji ɗiɗi bana Windo ni e ko nandi be majum. daga larugo Nyiɓalo ɗoni ɗon nandi bana Banki'on.

Ɓinngel peetel ɓe ɗonn moori ngel, ko wooɗa, ndaa mo o ɗo wayliti hokkiti ɓaawo, ndaa yeri haa noppi maako. Moorɗi ni ɗo vo ´ina ɓinngel debbo mawɗo be ɓinngel pat, to moori a laaran yeeso ma wooɗi ko vooɗa.

Mangorore vonnde, ɓendunde, coyi nde ɗon joɗi nda be hako mangoro, mangoro ni ɗum furut on je fuɗata ha nder sare ɓeɗo fuda lambu hako nandi be mai ngam nyamugo bedɗa iiƴam.

Fulawaji ɗo tari ha sare goɗɗo, flawani be ɗo awa ɗum ha nder sare ngam wodina gite innu adama, fulawa bo ɗo labbina gite himɓe.

Dainin tebur be koromje ɓe ɗo joda dainin ni ngam siutara ta wadi koɗo ma ko on yidi yeutogo a yara iskirin on ha ya on joda ha dow mai on nyama nyanduman ko iskirin ko kuma on yeuta ngeutajima.

Electri ketel ɗon joɗi ha kicin, nda ɓe luttuɗum hundeje bo ɗon sili sili, ha ketel ni ɗum kofi wa on bana jok je a haurata ha lantarki ngam dollugo ndiyam.

Dainin tebul babal nyamugo ɓikkoi be mauɓe fu, amma koronje ɓe holli ɗo jee nyamugo ɓikkoi on, nda piletji, nda chokaliji, nda kofiji, nda robaji dinyam.

Goɗɗo do jogi sabulu delta ha jungo mako, sabulu delta ni ɗum mediketed sop on, je goɗɗo to ɗo yiwa be mai ittinan ɗum kala futtere ha ɓandu mum pat be ra shesbi sabulu maini do valla ha chanjugo bandu goddo bo’ina dum wala futter ko gotel a bandugo

Kwaali lekki. Kwaali lekki ni ɓe ɗo holla on ɗum lekki bikkoi. Ndaa ɗum ɗo bana lekki ndamba on vindi. Lekki ni ɓe ɗo naftira wakkati goɗɗo to nyauɗo, yara ngam hoinina ɗum ɓandu mum.

Wauru be guga, wawru be guga ni ɓedo naftira be wauru ha nyeɗugo ndiyam guga bo ɗon haɓɓi be ɓoggol anadini gugama ha nder wauruni nyeɗante ndiyam, an yeɗa fodde bauɗe.

Lemu ɗo joɗi haa pilet. Lemu ni, ɗum hunde on je a nƴamata ɓeddina ma iyam haa bandu ma, velnane hunnduko ma. Ɓe ɗon nƴama lemu, ɓe ɗon waɗa jus lemu ɓe yara. Ɓe ɗo naftira ɗum haa noonde ji feere-feere.

Ndaa defte janngirde ɓukkoy, nda haɗɗo ɓe ɗo yecca amin leemu on, haa ɗo ɓe ɗo yecca amin yelo on, ngam haala a sennditira naw’iiji kalaaji.

Koromje diɗi bodɗe ɗo joɗi nɗa fulaawa ɗo tari ɗum nda babal to bo himɓe on hato pellel maini do holla pellel moftorde on ko nandi bana ɓangal ango be amarya yaha joɗa hado nda hattobo babal gimotoɓe.

Leeso, ɓe ɗo waala haa do leeso ngam siutare, ɓe ɗo ɓanga ɓukkoi rooɓe yaara ɓe be leeso, leeso ni ɗum huunde on je to a somi a nasta suudu ma, a va'a leeso ma wala haa do mango.

Ɗobo masin on, je wasata leddi wada maini, daɓɓita ndiyam ko mineral risosi, ɓeɗo naftirta be masin ɗo ngam heɓugo ilimi.

Citta, be magi, be kayan yaji ɓe ɗo defa hako be mai, ɓe ɗo wada ha kusel, ɓe ɗo wada ha jus, kayan yaji ɓe ɗo waɗa ha jus, magi be citta ɓe ɗo waɗa ha kusel, ha hako ko nandi be majum.

Nda iyaalu ɗo jooɗi ndamo be debbo mako be bikkoi maako ndamo ɗo oɗo nana belɗum sosai oɗo jala nda ɓe ɗo tema ɓe fauni julde on.

Nda nyiɓalo tsare mai daga larugo ɗo nandi be sare laamu nda dibinojeji ɗo awi ha nder da tambari je sarakai habawo mahol mai, to a lari ni na sei to a ameba.

Kuitaje ɗo joɗi ha pilet. Kuitaje ni ɓe ɗon naftira ɗum ngam nyamugo. Ɓana lemu, mangoro, ayaba, ɗo bo kuitaje mai girin on, ɓe ɗo defa hako baskoje fu be mai. To hunduko ma velai a sodi irin kuitaje ɗo a nyami, a nana ɓelɗum ha hunduko ma.

Babal sorugo furut, nda goɗɗo ɗo sora ayaaba, lemu, doya, tumatur, tingere, nda ɗum shaago mai ha dou lawol, ɓe ɗo nyama ayaba ni ngam ɓedduko iyam be lemu fu, doya fu be ɗon nyama ngam ɓedduko iyam ɓi'aadama.

Himɓe siyasa ɓeɗo fauni be kare alfarma ɓeɗo woɗi ɓeɗo suddi fesmak ha geseji maɓɓe, ɓeɗo waɗi kufuneje, obo ɗo wati sut be bairoji oɗo jogi jota ha jungo mako be waya.

Goɗo ni ɗo joɗi ha haraba sare mum, sare mai ni sare loope nane nda kolobeti ha les majum nda goɗɗoni rongini joɗi sare ni nokkure on je a yata a joɗa ɓe iyalu ma.

Bedo waddi nyamdu bedo sigi dum ha pilet bedo sigi kofi be cokaliji ha do pilet mai da kofi yargo ndiyam bo. Nyamdu ni dum hunde on je a nyamata ngam itta velo mada heba koma a heba jamu habandu ma.

Jarida be do wallifa jarida ni gam ko fe’ata hande be jango, kala ko fe’i ha duniyaru fu sai ɓe winda ha jarida be siqa, to a lari a janga ko fe’ata mai ha jaridaji.

Leggal mapinndiwal haako ɗo taari ɗum .Leggal ni ɗum Allah on tagi ɗum ,ɗo jooɗa haa saare ɗo jooɗa haa ladde .Ndaa be barwale may pat ,ndaa ɗum ko wooɗa.

Oldi be yeri be kalagare be hunde jango oldini ɗum hunde on je roɓe faunata gam bo’ina ɓe gese maɓɓe ɓe ɗo wata yeri bo ha noppi sarka bo ɓe ɗo wata ha nda nde.

Ndaa himɓe siyaasa, ɓe hokki mo saatifiket o jaɓi, o ɗo hawra junngo be goɗɗo mo hokki mo may. Ndaa odole maako polis, ɗo dari haa ɓaawo maako, ndaa ɓe ɗo seyi nonnon.

Adepto, adepto ni ɓeɗo naftira be adepto e gam ɓe waɗa chaji ɓe waɗa tivi ɓe lara, ɓe wada ketil, ɓe waɗa ayon pat be maajum ɓe naftirga to yite lantarki ɗon.

Flak, Flak niɗum ɗo waɗa repretentin wuro on mana kala kontiri fu be Flak mo ɗo holli sain an simbol je wuro majum nda kanjum on amfani Flak.

Gidan sama mai hawa huɗu ɓe ɗo mahi ɗum do setti dari, katakoji ɗo tari be leɗɗe, ɗum building on je manga nda bulokji ɗo shiryi je ɓe mahi be mai.

Marori ɓe ɗo waati ɗum ha taaso, marori ni ɗum nyamdu on jei himɓe nyamata, ɓe ɗo defa ɗum be mai ɓe ɗo waɗa maase be mai, ɓe ɗo waɗa gaari be mai be ko nandi be mai.

Dainin tebul, dainin tebul ni ɗum babal on je nyamu go nyamdu, nda dainin mai ɗo shiriyi ko woɗa ɓe wara ɓe nyama nyamdu hadow maru a nyama nyamdu ɓe yeuta.

Saare goɗɗo ma findire, nda ɗum ɗon waɗi kala kala penti kala tati, saare ni ɗum nokkure on je goɗɗo mahata ngam joɗa be iyalumudum valla bo ha rufin asiri, ngam to a mahi saare a tarnai mahol himɓe larate ko a wontiri.

Kuwali lekki be ku'e lekki man, lekkini ɗum hunde on jey goɗɗo yarata wakkati bi-aadama toyi wala njamu sey o yara ngam Allah hokka mo njamu. Ɓe ɗo yara lekki ni ngam nyawndiingu on.

Sinbod ɗo holla nokure pellel hawoni nda ɗo vindi emirate college of health to ɓe a lari sinbod ni na saito a'emi pellel ɗime ɗo ba.

Waken suya ɓe ɗo waati ha nder taaso ɓingel bo ɗo ɓamti ɗo tamdi ɗum ha jungo mako ɗo waila nder taaso mai. waken suya ni ɗum yebbe on je ɓe waɗirta a wara be majum.

Ɓiɗdo debbo o ɗon mori kalaba nda ɗum ɗo ko woɗa, mordini ɗon boɗɗi na ɓiɗdo debbo ɗo vurtina garol ɓiɓɓe ɓiɓɓe roɓɓe sosai sosai.

Leeso ngo alfarma, ndaa leeso ɗo jooɗi haa suudu, ndaa ngo ɗo, ni vooɗugo. Leeso ni ɓe ɗon naftira leeso, ngam waaluki dow may, ɗon ɓangira ɓiɓɓe rowɓe bo, ngam waalugo haa dow leeso.

Supamaaket ɓe nyebbamji, nonnde kala-kala, sey ɗum ɓernde ma yiɗi, jey a subti, nda ɗum ɗo jey ɓanndu, jey hoore pat.

Ummatore himɓe ɗuɗɓe ɓe ɗo dari ha nder gene, ɓe ɗo waɗi kare bol, ɓe bo ɗo joɗi lara ɓe, ndiga larugo ni ɓe fuɗdam fijirde bol on ngam nango belɗum maɓɓe, bol ni ɗum kwollo on je himɓe fijata be mai ngam nanugo belɗum.

Toggowol fashon gol ɗon delekita ɗon jalba sei vi’ahite lantarki, ɗum sokotore on je ɓe du’ata ɓiɓɓe roɓɓe du’ata sokkotoni ɓe ɗon wi'a ɗum skete ɓe ɗon ɓorna roɓɓe ɗon ɓorna se waɗɗa tishet waɗa ha dou man.

Kuitaje Ɓaleje, ɓeɗo Naftira Kuitaje ni ha Defugo hako Baskoje, ɓe ɗon Nyama ɗum bo, ɗum Ɓiɓbe Leɗɗe'on Amma ɗum Kaɗɗum irin Kala ɗoukam, Girinje ɗoka Kaddum, Amma ɗom Daneje majeka Belɗe.

Fulag ɗo waɗa ripirizentin kontiri. To a lari fulag ni ɗum sa'in on je simbol je watta riprizentin wuro himɓe. Ko ha maftorɗe ko ha makka pat be ɗon naftira be fulag. Ngam heɓa to a lari ni a anɗi himɓe leɗɗi toi on woni ha pellel mai.

Wet leps ɗum nyeɓɓam hunduko on je ɗebbo wujata ha hunduko mon ngam o woɗa, to fauni o wuji wet leps ɗelkitina mo hunduko jelɓitina mo, wo’itina mo yesso bo.

Rimot do jodi ha do santa tebur, rimot ni dum kuje lantarki on je a naftirta ha chanjugo tashaji manata do jodi a palo lara tv sei a hosa rimot ma a joda a nyo'’an ngam a chanja tachaje a yidi fu a lara.

Koromje ɗon shiryi ha les leggal ɓe ɗo fiya koromje ni ngam ɓangugo ɓiɓɓe rowɓe be yarugo ha ofis ji, be yarugo ha palo ngam joɗuki himɓe. Korwal ni ɗum hunde on himminiga je goɗɗo joɗata ha majum siuta.

Ɓingel petel ɓe ɗon mori ngel kifakondo beɗo wanni ngel rivon, gasa ni ɗo vo’ina ɓingel debbo to o mori, hore maako do yeso maako ɗelkita booda gasa maako bo voɗa to sanci juta, ɓalwa kurum.

Hibɓe siyasa be ɗon jogi vailot pepa maɓbe. Be ɗo holla immatore ɗa no be watta be sutta cubi mo be yidi l. Gam heɓa nyama wara huwana be kugal ko latantabe hairu be mai.

Yeri be sarka nonde feere-feere. Yerinii ɓe ɗo wada haa noppi on ngam paunugo debbo fauna vooɗa. Sarka bo ɓe ɗo ɓila haa ndande, zobe bo ɓe ɗo waɗa haa koli pat ɓikkoi rowɓe on naftirta be mai.

Gasa ɓiɗɗo debbo: Nda moɗo oɗo mori kifa kondo, dou tarandu be vi’ata ɗo. Odon mori morɗi vooɗɗum odo wati oldiji, odo wati bitch, odo waɗi be jake ha hore mako. Nda ɗum ɗorufiti ko woɗa.

Akukkuturu ɗum sondu on je mostili ɗon joɗa ha sare. marbe cede on sigata irin sonduɗo, ɓe ekkitina ɗum volde gam ko fe’’i ha sare fu to ɓe warti heɓa sondu manyeccaɓe.

Maunde nda fulawa do tari nde. Windoji Mapindiho Mapindiho nda Gidan sama ha dou man nda Dammuɗe guda nai nda danki. Kai Sare nde nde Woɗi.

Nda milik inde milik mai princis ɓeɗo wata ɗum ha shayin ɓe yara gam ɗo ɓeddina goɗɗo i'am princis milik.

Korowal be don joda do korowal ni ha nokkure fere-fere ɓeɗon siga irin koromjeɗo ha palo, ha ofis gam siutugo ɓiɓbe adama. Nda korowal mai be filo to a jodi sei a hosa filo ɗo bo a joga jungo ma.